Omu kishushani eki nindeeba omushaija akwitse ekiti kiriho ebihandiiko ajwire esaati erikwiragura aine abantu baingi nibeesharinga, nindeeba ebicu hamwe n'enju

Omu kishushani omu nindeeba abakazi bashatu abamwe bajwaire ebirikutukura ondiijo aine ekirikwiragura n'ekyamutare, ondiijo ajwaire enkofiira ondiijo ajwaire ebirahuri biine karimagyezi bashemereirwe.

Omukishushani omu nindeebamu amaju ashatu ndeebamu obuteebe ndeeba, enshekuro ndeeba ebigandakazi nana ebindi bintu ebiri nk'entebe

Omukishushani omu nindeebamu abashaija babiri bariyo nibazaana emyesho nindeeba n'akantu aku bariyo nibakozesa kuzaanisa

Omu kishuushani omu nindeeba enjoki ezimwe ziriyo niziguruka ezindi haine ohu ziriyo niziiza nizitaaha omunju zaayo ezimwe zikiri aheeru ezindi zatahiiremu

Omukishushani omu nindeeba abatsigazi , abaishiki bariyo nibazina niboreka entaranta zabo bajwaire ebijere abandi bajwaire enkaito abandi baine otukwanzi tubarabire omu bifuba.

Nindeeba ebitara, abantu ebi barikubikamu emere yaabob erize kubayamba baaba batirwe enjara nindeeba ebiti bikwasire eki ekitara, nindeeba enkoko

Omuri eki ekishushani nindeeba omushaija akwatsire esumu ajwaire akakwanzi karikwiragura ajwaire esaati eine obubara burikwiragura nana empare yamutare enyumaye hariyo ebintu byamutare

Omu kishuushani omu nindeeba omushaija ajwire ebirikwiraguura akwatsire ekyooma omugaro ye ayemereire omu maizi, ngaruka ndeeba amaizi ndeeba omushaana gurikuturuuka

Omuri eki ekishushani nindeeba ebinyamaishwa biri omumaizi ndeeba abazihi biine emyiigo bari aharyato ndeeba obunyantsi obwomire n'obutomire ndeeba emiti

Omukishushani omu nindeeba akaana Kiine eky'enyanja ndeeba amaizi ngaruka ndeeba emishozi ndeeba n'ondiijo omushaija enyuma yaabo aine esaati erikwiragura.

Omuri eki ekishushani nindeeba ente nenda kucumuta abashaija bashatu nindeeba ebiti nindeeba akaju Kaine amabaati ndeeba ezindi ente ziri aheeru

Omu kishuushani omu nindeeba abaana babiiri bari omu kiraasi bashutamire omu ntebbe bariyo nibakora eby'emikono bariyo nibaruka bajwire yunifoomu bashemerirwe

Nindeeba omukazi omuri eki kishushani ariyo naayeshukyera emibazi omu ngaaro ajwire ebirikwiragura nindeeba akacupa akaine emibazi

Omukishushani omu nindeba abashaija babiriomwe ajwire butusi zikwiragura ondiijo ajwire ekooti, ondiijo ajwire ekooti erikwiragura, ego n'enju yaabo nindeeba obuteebe bu bashitamireho

Omuri eki ekishushani nindeeba hariho oruguuto aho aha ruguuto Uganda equator niho erikuraba harimu amaduuka agu barikuguza ebintu ebirimu oruhu harimu n'ebi barikuguza n'emere hariyo nindeeba akantu kokutamu amaizi nindeeba ebintu birikwiragura.

Omu kishuushani omu nindeeba ebijuma nindeeba emicugwa eri aha kiti kyaayo ekuzire eyeziire